Vanhu varikufamba mumugwagwa motokari dzirikufamba mumugwagwa zvakare malights emumugwagwa uyezve zvitoro zvinosanganisira Truweth nemarobhoti.

Vanhu varikuenda kwakasiyana siyana. Mukomana akabata zvidhori arikutaura nemusikana. Pevhimendi ine marara asi misika ine mbatya.

Chivakwa cheJoina City uye vanhu vari kufamba mupevhumendi. Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Maraiti emugwagwa zvakare nemuti.

Vanhu vakagara uye vanhu varikufamba mumugwagwa. Motokari yakamira irikuiswa peturu. Tara inemarara nemapurasitiki nezvigubhu zvakarasikira pasi.

Vanhu varikufamba nenzira dzakasiyana mu pevhumendi. Bhazi rakamira. Vanhu varikupinda mukombi. Zvigumbu zvakarasikira pasi papevhumendi, uye pane mariiti emumugwagwa.

Imba uye miti, fenzi yematanda, marara akaunganidziwa , masora nemagadheni emirivo.

Imba dzezvitinha dzakapfirirwa nemazen'e. Miti, masora, uye musika wakavakwa nematanda ukaisiwa tende pamusoro nemumativi.

Vanhu vakamira nevakagara pamisika yavo vamwe varikuisa madomasi mu bhaketi achibva mukadhibokisi. Masaga uye shopu ye farm and city.

Tsanga dziri masora uye marara akarasikira pasi nemajanga akaona nemavhu uye jurahoro.

Heji yakachekwa zvakanaka uye muti. Motokari yakamira. Motokari nerori zviri kufamba mumugwagwa.

Zvivakwa uye miti negomo, maruva nemasora, nemavhu nematombo uye tende rakanyorwa zvescreening, netambo dzemagetsi.

Chitoro chakanyorwa kunzii Fresh chips rice uye mukadzi ari kuverenga bhuku ari muzasi meamburera. Akawaridza musika une mafiriziti nemahewu, madhiringi, zvihwitsi uye fafitera yaakagadzikira magaba emasiwitsi nemakadhibhokisi netara.

Bhazi riri kufamba mumugwagwa wetara. Vanhu vakamira. Ngoro uye misika yevanhu. Raiti remugwagwa nemuti nemasora.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa metara dzichienda kwakasiyana. Miti dzemiJacaranda. Mashizha emiti akadonhera pasi. Masora nemakwenzi.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa wetara. Muti ,jurahworo, masora uyezve makwenzi akaoma marara akarasikira pasi nemamwe akambopisiwa.

Miti dzakareba dzemu Gumtree, shedhi, uye marata akaiswa pasi, masora nezvima kwenzi nemarara zviri muvhu.

Macheya netebhuru zvakagadzikwa papevhumendi uye heji yakachekererwa zvakanaka nemiti zvekare pane gedhi nefenzi

Nyama iri papfihwa iri kugochwa. Pane yakaibva neisati. Maratya akatsvuka moto uyezve sirabhu.

Vanhu vakagara nevari kutengesa machangisi nemakadhibhokisi emachipisi. Uyezve kachitoro karikutengesa, nemisika yakasiyana-siyana.

Mukadzi akapfeka zvichena uye mumwe mukadzi akabereka mwana kumusana nevamwe vanhu vakamira nevamwe vari kufamba kwavari kuenda. Varume vakabata zvingoro uye zvitoro zvakavhurwa nemisika nemakurabhokisi. Marara akarasikira muvhu.

Dzimba dzinogara vanhu uye motokari dzakamira. Miti, fenzi yemasimbi , majanga, uye masora nemakwenzi, marara akarasikira pasi.

Ma pole netambo dzemagetsi. Uye ma light emumugwagwa. Munhu arikufamba mutara. Tayi rakamira pama tombo. Uye juraworo nema sora.

miti uye mvura yakarasikira mumugwagwa. Motokari dziri kufamba mumugwagwa, zvitoro, vanhu varikusunda chingoro chine matayi nevanhu varikufamba nzira dzakasiyana. Mavhu nemarara zviripasi.

Motokari iri kufamba mumugwagwa. Vanhu vari kuyambuka mugwagwa. Musika une makadhibhokisi. Bhengi reAFC uyezve chivezwa chemunhu.

Motokari chena yakamira pazasi pomuti, uye mabhasikoro zvekare akazendamiswa pabazi remuti. Zvitinha zvakarongwa muzasi memuti. Mashizha akarasikira pamuti ipapo uye mavhu nemasora zvripamuti. Uye miti dzimwe dzirinechekurekure motokari iyi nedzimba.

Vanhu varikufamba vachienda kwakasiyana. Vakapfeka zvivhara gosi. Varume varikusunda ngoro uye zvituro zvekugarira tafura dzemapuranga.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa miti yemijakaranda juraworo masora memarara ari pasi uye mavhu.

Mugwagwa wemavhu unemarara akarasikira pasi. Vanhu varikufamba uye mumwe akagara. Musika nemiti nedzimba zvakare uye nekombi chena.

Masora uye nemarara akarasikira pasi nemiti uye mugwagwa wetara une nejurawoo.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa uyezve nebhazi. Miti dzemijakaranda. Mashizha emujakaranda akadonhera muvhu. Kadhibhokisi uye shedi yokugarira. Makwenzi nezvitanda zvakadonhera pasi.

Mugwagwa wetara, matombo uye musika wakavakwa nematanda nemasaga uye nematende. Unotengeswa zvokudya zvinosanganisira ma zepe. Muti uye musika zvakare une mbatya.

Imba pamwe chete nemaindasitiri, juraworo, gwenzi nemarira uyezve miti masora nemarara akadonhera mumasora.

Vanhu varikuyambuka mugwagwa wetara. Motokari dzirikufamba mumugwagwa nedzimwe dzakamira pamberi pechitoro che Pick and Pay zvakare zvimwewo zvivakwa zvakareba.

Mudzimai arikufamba mudhorobha akabata bheke reredhi. Pamberi pezvitoro zvinosanganisira TECNO, SOFA MOBILE, INFINIX neTECNO. Makadhibhokisi zvakare ari mupevhumendi.